Abafundi abancane basendlini yabo yokufundela. Bahlezi ezitulweni badlalisa izinto zabo ezibalingeneyo ezokudlalisa abanye njalo bagoqe izandla babukele labo abadlalayo.

Kuqakathekile kubabalisi ukubana nxa befundisa abantwana abancinyane , behlezi phansi, laye umbalisi ehlale phansi. Lokho kwenza abantwana bakholise, bezibone besezingeni likambalisi, hatshi ukumesaba.

Yisakhiwo sesikolo semfundo yaphansi abantwana bagcwele indawo yonke okutshengisela ukubana yisikhathi sabo sokuthatha ikhefu lokuphumula bedle imiphako yabo andubana bebuyele njalo emakilasini ukuyaqedisa izifundo zabo.

Abantwana bemfundo yangaphansi bahlezi endlini yabo yokufundela. Bagqoke amayunifomu abo. Bahle bayabukeka behlanzekile kakhulu.

Yisakhiwo semfundo yangaphansi kutshengisela ukubana izikolo zivaliwe abafundi lababalisi bathethe ikhefu, ngoba akula ngitsho lomuntu oyedwa obonakalayo phandle kwalesisakhiwo.

Abantwana abancinyane abagqoke amayunifomu abakhanya bengabantwana bemfundo yangaphansi bayadlala phambi kwesakhiwo sabo esibukeka sisihle kakhulu.

Abantwana besikolo semfundo yaseprimary, bamile ngaphandle kwesakhiwo sabo. Bakhanya befolele ukukha amanzi okunatha, abanye njalo baphethe izigujana zamanzi

Esikolo semfundo yangaphansi kulebhakane elilombala wesibhakabhaka elibhalwe ngamabala amhlophe. Elikhombisa indlela oyilandela nxa usiya lapho okwamukelwa izethekeli zalapha esikolo.

Yibunkanyankanya esikolo semfundo yaphansi, kubonakala kukuhle, kukhanya okuhle okutshengisela ukubana kusetshenziswa amandla kagetsi otholakala elangeni nxa amagetsi esethe ahamba

Isakhiwo sabantwana bemfundo yangaphansi sikhanya sivaliwe okutshengisela ukubana akulamuntu kungabe kulikhefu elide elokuvalwa kwezikolo lapho abantwana abayabe bevakatshele endaweni ezitshiyeneyo.

Abantwana abancane abesemfudweni yaphansi bafunda kalula nxa kulezibonelo amagwaliba mduli asetshenziswa ngababalise ukuze bafundise abantwana bebafundisa ngemidwebo abayidwebileyo

Kulezinsuku kuyakhiwa izindlu ezibukekayo okumangalisayo ezokufundela abantwana besikolo. Izindlu lezi ziyabe ziyibucwazicwazi zicwebezela zizinhle njalo zibukeka.

Abafundi abemfundo yaphansi basesikolweni sabo. Bamile ngaphandle kwesakhiwo sabo. Babhabhule izikhwama zokuthwala ingwalo njalo babukeka bedlala.

Zingwalo zabantwana ezokubala njalo lezokubhalela ezibeke kuhle zehlukaniswa ngezigaba zezifundo zabantwana okutshengisa ukubana umbalisi wakuleyindlu uqoqekile kakhulu.

Emidulini kulegwalibamduli elilombala olithanga. Lidwetshwe imifanekiso ukwenzela ukuthi abantwana benelise ukuqamba izinto abazibonayo.

Abantwana abemfundo yangaphansi basezindlini zabo zokufundela bagqoke amayunifomu alombala oluthuli lowesibhakabhaka.

Abantwana abasefundweni yaphansi, abagqoke amayunifomu abo alombala owesibhakabhaka lombala oluthuli. Bayadlala ngaphandle kwesakhiwo sesikolo sabo.

Abantwana basemfundweni yebanga eliphezulu eyesecondary lemakolitshini babambisene umsebenzi owokukhanda behlanganisa insimbi. Bagqokile izigqoko ezibavikela engozini abangahlangana lazo besenza lowo msebenzi.

Sihle isakhiwo sokufundela abantwana esikolo, silezitulo lamabala amahle alemibala akhangayo kakhulu atshengisela ukubana asanda ukupendwa

Emfundweni yasebangeni eliphezulu, eyekolitshini. Kuyafundelwa izinto ezitshiyeneyo eziphathelane lemisebenzi yezandla ezinjengokuluka, ukulungisa inwele, ukufaka inzipho, njalonjalo.

Abafundi bemfundo yaphezulu, bagqoke izigqoko zokusebenza. Ezilombala wesibhakabhaka. Ezibhalwe ngamabala amhlophe. Bagqokile njalo ingwane emakhanda abo. Ingwane zokuzivikela engozini.

Abafundi basezingeni lasekolitshini basendlini yabo yokufundela elamathuluzi abawasebenzisayo ukufundela ukwenza imisebenzi etshiyeneyo eyezandla. Bagqoke izigqoko zokuzivikela ukubana bengalimali.

Ijaha eselijwaqile eligqoke iyunifomu eluhlaza lilungisa umtshina okutshengisela ukuthi lingabe lisemfundweni yaphezulu lapho okufundelwa khona imisebenzi ezakwenziwa eyekusasa labo.

Indlu yokufundela abafundi, ilezitulo lamatafula. Lalapho okufakelwa khona izingwalo. Indlu le yokufundela ikhanya ibukeka. Okutshengisela ukuthi yindlu, ngeyokufundela abantwana abasezingeni eliphezulu.

Abantwana besikolo besifundo sasesecondary bakhanya belombalisi wabo befunda endaweni yokufundela ukutesta izinto ezithile. Kukhanya beseLaboratory abafundi.

Abafundi bakulezi nsuku abasemfundweni yaphezulu labasemakolitshini sebeqakathekisa ukufundela imisebenzi yezandla ikakhulu. Lokhu kubonakele emveni kokuba le imisebenzi isisenza abantu babe lemali enengi.

Abantu bemfundo lasekolitshini lokwenza imisebenzi yezandla, bagqoke izigqoko zokusebenza ezilombala wesibhakabhaka, emakhanda njalo bagqoke izingwane ezilombala olithanga. Ingwane lezi ziyabavikela ukubana bengatshaywa zinsimbi lezi abasebenza ngazo.

Abafundi banamhlanje sebephucukile kakhulu. Namuhla akusafani layizolo. Abafundi sebefunda bebuka omakhalekhukhwini lapho abathola khona ubuciko obugcweleyo mayelana lalokhu abafunda ngakho.

Abafundi bebanga lasekolitshini bahlezi ezitulweni bagqoke izayeke emakhaleni njalo phambili kwabo kulamatafula alemitshina abayisebenzisa kulezinsuku ebizwa ngokuthi ngamakhompiyutha

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu bakhanya begcwele ngaphandle kwesakhiwo sabo indawo yonke bekhanya bethwele impondo abazitshayayo besiya emidlalweni okutshengisela ukubana basesikhathini sokudlala imidlalo hatshi esokufunda.

Indawo le iyabukeka ibonakala ngamabhuku afakwe kuhle ngezigaba zawo kanye lezifundo ezehlukeyo ezifundwa ngabafundi basebangeni eliphezu, iyabukeka njalo inhle.

Abantwana bemfundo yaphezulu eyase Secondary bahlezi bonke bathi gwaqa, balalele umbalisi wabo ebaxwayisa njalo ebakhuthaza ngokuqakatheka kwemfundo.

Abafundi bemfundo yase secondary basendlini yabo yokufundela. Phambi kwabo kume umbalisi njalo labanye abantwana abacedisana lombalisi ukufundisa. Phezu kwetafula kule laptop.

Abantwana bemfundo yaphezulu bahleli bathe wathalala phansi phambi kwabo kumi owesifazane obafundisa ngokuzinakekela lokuzigcina kuhle empilweni.

Abantwana nxa sebeqedile emfundweni yangaphansi bayaqhubekela phambili besiya emfundweni yangaphezulu. Kuqakathekile ukubana wonke umntwana afike esikolo semfundo yangaphezulu ukuze alungiselele ikusasa lakhe elihle.

Sihle kakhulu isakhiwo semfundo yase secondary. Sibukeka silezihlahla, silamaluba silotshani. Esangweni kubonakala abafundi abamileyo bemelele ukungena phakathi.

Abafundi basendlini yabo yokufundela. Phambi kwabo kulemitshina bakhanya abanye bayathunga okutshengisela ukubana namuhlanje lilanga lomhloliso wokuthunga.

Isikolo semfundo yaphezulu eyebanga lesecondary. Sibukeka sisihle kakhulu , silezakhiwo ezinhle. Kulezihlahla njalo eziluhlaza ezibukekayo ezikhangayo . Lotshani obuluhlaza obukhangayo.

Ekilasini yabantwana eyokufundela abasebangeni eliphezulu. Kulo mduli omnyama obhaliweyo ngamabala amhlophe. Yikho lapho abafundi abakopa khona izifundo zabo kulowo mduli.

Esikolo semfundo yaphezulu kulendawo lapho okulezakhiwo zokufundela kuphinde kube lendawo lapho okulezambuzi khona, kuphinde kube lendawo yezinkundla zokudlalela imidlalo ehlukeneyo.

C.S.Elena Guera libhakane lesikolo elitshengisa amabanga abantwana besikolo atholakala kulesosikolo lenombolo bobulembu baleso sikolo.

Indlu lapho okuhlala khona ingwalo ezinengi zokubala ezisetshenziswa ngabantwana abasebangeni eliphezulu zifakiwe zaqoqwa kakuhle ukwenzela ukuthi lowo odinga ugwalo oluthile aluthole kalula

Abantwana bemfundo yaphezulu bagqoke amayunifomu abo babeletha izikhwama zabo zokuthwalela ingwalo. Balubhekise esakhiweni sabo lapho abafundela khona.

Umphathintambo wesikolo semfundo yaphezulu umile egumeni lesikolo okukhanya ukubana umelele abantwana besikolo andubana abatshele lokhu ababizele khona.

Abafundi bemfundo yase secondary bayadlala imidlalo yebhola ngaphandle kwezakhiwo zabo zokufundela kukhanya basezinkundleni zokudlalela lawo mabhola

Isikolo semfundo yaphezulu sihle kakhulu sihlanyelwe amaluba lezihlahla eziqunyiweyo ukuze zisale zibukeka lotshani obuluhlaza tshoko.

Ngamatafula okufundela lokuhlala ekilasini yabantwana abasebangeni eliphezulu. Phambi kwabo kulamaphetshana abalawo okutshengisela ukubana kukhona abakubhalayo bekopa emdulwini ebhaliweyo.

Abantwana bonke bemfundo yaphezulu emakilasini abo kubonakala kulabomabonakude esibabiza ngokuthi ngamakhompiyutha. Omabonakude laba babafundisa okunengi ngalento esiyibiza ngokuthi yithekhinoloji kulezinsuku.

Abantwana bemfundo yaphezulu kuqakathekile ukubana benze imbuthano yemidlalo kungabe kuyimidlalo yokugijima loba eyezenguqu ukuze badlelane labanye abantwana.

Yisikolo sabantwana bemfundo yaphezulu kubonakala imota ezimbili eziphambanayo kunye labantwana abakhanya beqonde ezabo

Emayunivesithi izakhiwo zakhona ziyabukeka kakhulu. Kulendawo lapho abafundi abazilibazisa khona, bezithengela okudliwayo lamanamunede lakho konke okumnandi.

Kusesikolo sokufundela ukuqeqetsha kwezempilakahle. Kulesigulane esihlezi ebhentshini simelele ukubana abezempilakahle basiphathise.

Abafundi bemfundo yaseuniversity bahlezi bayafundiswa ngumbalisi wabo ekilasini yabo yokufundela bakhanya bebanengi abafundi laba.

Izakhiwo zabafundi be University zahlukile kakhulu kulalezi izakhiwo zezinye izikolo, kubonakala ngamakamelo abafundi okulala.

Isikolo semfundo yaphezulu yase university siyabukeka lesi sikolo silamaluba amahle acecisileyo njalo lotshani obuhle obuqunyiweyo obuluhlaza tshoko obutshengisela ukubana buyathelelwa kuhle.

Iguma lesikolo semfundo yaphezulu eye University libukeka lilihle kakhulu lilamaluba acecisileyo lotshani obuqunyiweyo baba buhle obuluhlaza tshoko obutshengisela ukubana buyathelezelwa kuhle.

Ukufunda kwabantw' abadala kunye labantwana abase University kumnandi kakhulu ngoba wonke umuntu ufunda echelesile. Akula mpendulo okuthiwa kayiqondanga lapho nxa sifundiswa ngoba kufundiswa abantu asebesezingeni eliphezulu okutshengisela ukubana yonke into abayikhulimayo ilengqondo.

Yindlu etholakala esakhiweni seyunivesithi. Inhle kakhulu leyondlu, ikhanya ilamafasitela angenisa umoya phakathi.

Izakhiwo zemfundo yaseyunivesithi zinhle kakhulu. Ziyakhiwe zaba lezindlu zokufundela zaphinda zayakhiwa zaba lezindlu zokulala ngoba amayunivesithi abatholakali indawo zonke kodwa kulamadolobho lapho alezakhiwo lezi.

Imfundo yase univesithi iguqukile kakhulu kuleyo eyabantwana abasezingeni eliphansi ngoba eyunivesithi abantu bafunda ndawonye ngobunengi babo bekhangelelwe ukuthi ngabantu asebeqeqetshile emfundweni abazwisisayo ukufunda bebanengi kungakho kuyabe kuhlangene intshantshu zodwa.

Sihle khakhulu isikolo semfundo yaphezulu, yona phela iYunivesithi. Sibona abafundi bephathisana ukuhambisana ezifundweni kuthi lalabo abakhubazekileyo bayenelisa ukuthi labo bafunde kuleso sikolo kungela badlululo.

Abafundi abasemfundweni yaphezulu, yona phela iuniversity, bahlukile kulabemfundo yangaphansi. Ezikolweni zabo kulamakamelo okuzilibazisa, kulamakamelo okulalala.

Imfundo yasekolitshini iqakathekile kakhulu njalo leyase University lezo zikolo kulapho abafundi abayabe sebelungiselela ikusasa labo njengabantu abadala .Kulapho abayabe sebefundela imisebenzi abafisa ukuyenza lapho sebeqatshiwe sebe sebenza

Yisakhiwo sesikolo semfundo ye university sibukeka sisihle kakhulu lanxa kusebusuku kubonakala ukukhanya lobukhazikhazi kwezibane zesikhiwa ezifakwe kuleyindawo njalo yizo ezikhanyisa kuleyondawo.

Isakhiwo sase university sihle kakhulu njalo izinto eziphakathi ziqoqekile kakhulu kulamatafula lezitulo labomabonakude esibabiza ngokuthi ngama computer ancedisa abafundi ukufunda kwabo kubelula

Imfundo yemakolitshini aphezulu yaseYunivesi iphucukile kakhulu ngoba kulezi insuku bakha izakhiwo zokufundela ezibambene lezakhiwo ezilamakamelo lapha abafunda behlala khona.

Zinhle kakhulu izakhiwo zemakolitshini lema university. Zibonakala ngezindlu ezakhiweyo zagadana zisiya phezulu izitezi. Lokhu kuvamile kakhulu ebafundini abasebekhulile ngoba abancinyane kunanzelelwa ukuthi funa zingabafaka engozini yokuziphosa balimale.

Abafundi bemfundo yebanga eliphezulu yona phela eyemayunivesithi. Emakamelweni abo okulala kuvamile ukuba letafula lesitulo esokubalela.

Izakhiwo zemfundo yaphezulu emayunivesithi, zinhle kakhulu njalo ziyabukeka. Zilendawo lapho okuchayelwa khona impahla, kulendawo lapho okuhlala khona abafundi, kubelendawo lapho abathatha khona amanzi.

ema univesithi kujayelekile ukubana abafundi behlale ndawone njalo bafunde ndawone balamakamelo ayabe elombheda obambeneyo ukuze kube lendawo enengi eyokulala izifundi ezinengi

Sihle isakhiwo lesi siyabukeka njalo siyakhanga , kulabafundi abahamba hambayo ngaphandle kwaso, kuyabonakala ukubana yisikolo esifundela abafundi basemfundweni yaphezulu iUniversity ke leyo.

Abantwana bemfundo yase university bakhanya befolile esakhiweni sabo okutshengisa ukubana bamelele ukubana bancediswe munye ngamunye izikhalazo zabo

Abafundi bebanga laseYunivesithi basendlini yabo yokufundela bakhanya belamalaptop phambi kwabo bakhanya bencedisana ezifundweni zabo besebenzisa umakhalekhukhwini njalo.

Indawo yokufundela e university leyi ibukeka inhle okumangalisayo kulezitulo kulamatafula Kanye njalo labomabonakude ababasebenzisa ukuxhumana ezifundweni labanye abasemhlabeni wonke jikelele

Sihle kakhulu isikolo sefundo yaphezulu yaseyunivesiti siyacazimula sibukeka sakheke kakuhle kungakho abazali kumele bakhuthaze abantwana ababukhali ukuthi kumele bafunde baze bafike egangeni lalezo zikolo